How pesin fit take self-isolate? when pesin dey self-isolate, na im be sey the pesin don carry e e um a disease. Sometimes na virus, especially virus dem wey dey lioke COVID-nineteen oh or Ebola or Monkey-pox. So, e dey dey go advise the pesin make im go sit down for one place. Just dey dey im dey by himself, make im nor spread disease. Self-isolate na still part of um medical um[ things wey pesin go observe, make e no spread disease and and also make they monitor the pesin and also give um give im the treatment wey im need. Den, e get some kind things wey the pesin suppose observe as im dey so. As im dey im dey like dat. The first thing be sey, im go stay im house. And for dat side, na only im go dey. Even if im dey live with other pipu, they go just give am one room or give am space wey im go stay. And even if e e um im go interact with other pipu, e no suppose pass six feet from the pesin wey im wan talk to. And the things wey im dey use na just for um um e um things wey only only am dey use. E no go dey share things like towels oh or like um things wey e dey use chop. Anything wey dey enter im body or wey im dey use for body, e no go share am dat period. e go just dey e dey. E no go comot because as im comot, im fit dey interact, dey talk and anything wey let say saliva wey comot comot for im im mouth, im fit even carry the virus give other pipu. So, na dat one be first thing wey the pesin go do. The second thing be sey, im go avoid pipu wey get wey wey have chronic conditions or pipu wey their immune system don get get k-leg. Their immune system nor don dey compromise. Pipu like pipu like um maybe pregnant pipu oh or even children or even um elderly pipu and um also pipu wey don dey live with HIV or pipu wey get um chronic disease wey don dey their body. Which dey which um which which dey suppress their immune system. So, those pipu go e go dey very easy for dem for dem to carry the um virus or to carry the disease wey dat dat pesin get. So, e go even avoid dem small more dan even other pipu. The next thing be sey, im im no go allow pipu to dey visit am. As im dey home so, im go dey just dey im dey. Even if pipu wan come, e go tell am say, see wetin dey. Make they just dey. When e don recover finish, e fit visit dem. But for now, because na dat interaction fit um bring spread. As e no go know how e um the pesin carry the thing. And dat pesin go go house, e no go know sey e don carry, begin spread because himself quarantine the the main purpose wey de dey tell make pesin self-isolate na make the pesin no spread the disease. So, if you begin dey receive visitor, na im be sey the purpose don dey defeated like like dat. Another thing wey pesin wey dey house dey self-isolate go observe be sey, im go dey wash hand with soap and warm water every twenty seconds. As e just dey, im go go wash hand because anybody fluid wey dey comot for im body na e carry the virus and e fit give another pesin. So, if im dey small, im go go wash hand. De say like twenty seconds, im go go wash hand with soap, wash hand with water because im fit cough um use hand put inside mouth. Saliver don touch am, e fit even scratch eye. If im um touch any part of im body wey carry body fluid, dat one go dey easy make even anything wey im touch go carry the thing. If another pesin con touch dat thing, let say like door handle, the pesin fit collect the thing wey they they the pesin wey carry the disease don put put dere because sey im no dey wash hand. So, de dey always advise make dem dey wash their hand. every twenty seconds. The last one wey we go cover be sey, as e dey cough, e suppose cover im mouth, suppose cover im nose with arm. When e dey cough for e when im wan sneeze, den no no be hand wey you go put for mouth because no hand dey dey go far um pass any other part of the body. So, de dey advise make you just use your elbow inside your arm cover your mouth if whether na cough or na sneeze. E go e go um reduce spreading of or droplet wey dey come out from the pesins mouth. Na all dis things wey pesin suppose absorb um observe as im dey dey the the quarantine or as im dey self-isolate make im no spread the disease.

Oral sex na when person use e mouth dey give im partner pleasure. E fit use dat mouth and na for down down um the person genitals. The oral, the oral e fit use mouth, e fit use tongue dey dey dey do the thing. But as as much as dey e the thing dey dey enjoyable, e dey also get some kind health implications because from dat way, pesin fit contact many diseases. About the person wey dey give another person, the mouth um sex or even the pesin wey dey collect. Two of dem, dey at risk to collect um or to even get many kinds of infection. The mouth already, inside mouth, e dey get the um bacteria wey dey inside am. Wey no wey just dey normal for inside mouth. But if dat bacteria comot from the mouth, enter the person genitals, e fit begin to destroy things. Dat one na just normal bacteria. When we don dey talk about sexually transmitted diseases, oral sex na number one way, wey pesin fit collect the the infection, the STD, or if e give e partner STD. E get many sexually transmitted infection. The person wey dey give, en fit get syphilis fir mouth, carry am put for im partner body. if the pesin no no even wear protection, whether na man or na woman. If also, he get the one wey we dey call herpes. Na mouth wey e dey. As e dey do the oral oral sex. If he give him partner um if e no dey wear protection. The the the one wey dey wey even dey very easy na dat oral herpes because the pesin wey carry am, e no know. E no go know dat e carry the thing because e no dey even worry am. E just dey the mouth. But as im don dey, e e don carry dat mouth, put for im partner body. Na im, the the partner go now carry the thing. And and and because sey, na for down dere wey the thing don enter, e go begin worry am. Na when de now go test, they go realize sey, im even carry herpes. Another sexually transmitted disease wey um pesin fit carry for um when de dey when pesin dey collect oral sex, or whether the pesin dey be the one wey dey give the thing na genital herpes. Because pesin wey already get herpes for im body, for down dere. The the other the partner wey dey use e mouth, give um take sex, na na dat one, e fit carry the thing, carry am for im mouth and he go begin sick the thing. Another one na the one wey dey call genital wart. Dis genital wart, na human papilloma virus dey cause am. Your partner wey get am fit get some kind growths wey dey e body. im go sey, na birthmark. But im no know sey na wart, na genital warts and na HPV, wey we dey call human papilloma virus dey cause am. As e don um as the other partner wey no know con carry e mouth put for dat side, im go carry the thing and he go he go begin sick. Another one wey de dey also get na hepatitis. Because hepatitis na from um the virus, na body fluid. As he don dey exchange body fluid, na im you fit carry am. E get hepatitis A, hepatitis B, and hepatitis C. As una don dey do the intercourse and una no and the person wey dey wey um the the partner wey dey collect the oral sex, no come use um protection cover im body so dat the one wey dey use mouth, no go carry any body fluid from am. If he fit get am fast fast. Another one wey even dey popular na HIV and AIDS. Pesin wey get HIV, as as e know sey, na from intercourse wey pesin fit carry the HIV. Pesin wey dey collect the oral sex from, e HIV positive partner e suppose know sey e partner suppose wear um protection. Because if e if e if anybody fluid enter e mouth and e mouth get wound, or sore. As mouth dey dey, maybe you don brush and you injure yourself or maybe na scoffing or just bite tongue. As long as say, you you don get open wound for mouth. im go collect the HIV enter fast, fast. Another one na the one wey de dey call chlamydia. And dat one dey dey comon and na silent, you no go know. Na till the other partner con don use e mouth carry the thing. E go begin sick, begin get sores everywhere. Another one wey also dey popular, na the one wey de dey call gonorrhoea. Dat one, if na woman wey carry am, e e no dey show symptoms. E dey asymptomatic, he no go know. Na when the the man, na the man wey the man no um come have intercourse with the woman, im go now begin to dey show symptoms. Na when they go hospital, they dey test two of dem, you know sey, na um two of dem carry am, begin treat dem. Also, even public lice, pipu wey no dey too clean or de dey keep hair. They fit carry lice for dat their pubic hair. And person wey dey use mouth, go just um collect e own with dat way. Dat dat is why de dey advise, always advise pipu, make de dey use protection. Whether you dey give oh or you dey receive. So dat your partner no go fit easily carry anything wey you carry.

How pesin fit protect himself from um sexually transmitted infection? Both the prevention oh and how to practice safe sex. Because sexually transmitted infection, e dey dey very easy to catch and e dey also dey very easy to prevent. But when you don catch am, the problem wey the pesin go go go pass through no be here. E go need series of treatments wey go fit involve um injection and even medicine for long time make the thing con comot from your body. And e get the one wey you go get, e no go go. Na so you go live like HIV or Hepatitis B, wey wey dem no go fit treat. So doh so as our pipu dey talk prevention dey always dey better dan cure. So, e dey very important make pesin dey protect himself and make peson dey practice safe sex to prevent dis um sexually transmitted infection, which is STI. The tips wey i wey we go share, the first one be na to dey use barrier method. E get many barriers method. The first one wey everybody know na condom. The one the condom wey man go wear, e no go expose e um e partner to body fluid wey dey comot from e body. Or dey even get the one wey de dey call diaphragm, wey women dey wear inside, so e go protect dem. But both um dey prevent dem from pregnancy, but e dey also dey protect dem sometimes from sexually transmitted infections. Den e dey also get the one wey de dey call dental dam, wey de dey wear for mouth, for people wey dey practice oral sex, wey no go allow um body fluid to to enter inside their mouth con cause even gbas um gbas gbos for dem. Another one be finger cut wey de dey wear for finger, for pipu wey dey use their finger to enter inside. Den e dey prevent their hand make the thing make nothing con enter their hand, in case maybe they get wound for hand, or they they get cut, they no even know. Make infection or um jams, no come follow from dere, enter, begin um cause problem for their body. The second tip wey pesin fit um suppose know na to dey use any lube wey you dey use like sey you wan um maybe na um um the one wey you go rub the thing make the thing um to reduce friction, make um for no too much, con injure person. Na de de always the advice, make you dey use water-based lube, no be the one wey dey oily or the one wey de dey um. E get many for market, but dey always check whether na water-based lube, or the one wey be silicone, silicone lube. Dat one, e go make sure sey, the, the condom wey you dey use, the protection wey you dey use, no go break, because if you use other ones, you fit even dey do, and before you know it, the pressure, go come, crack the thing, you no know, sey, you don even, your, your barrier, don dey compromise too and na so pesin go fit carry the STI. So dey always dey advice, make you use water-based lube or the silicone one. The next one be sey for pipu wey dey use sex toys or um sex equipment/ Make de dey wash am thoroughly no be to just carry the thing dey use. Youn know, you go take proper care of am like say na something wey dey enter inside your body. You go wash am well, dry am well, keep am where um the germ germs no go enter, because e go dey easy to, both to e get yourself infected, or to even um cross-infect yourself, sey, maybe you don even finish treating for one infection, and um you con carry the thing again con put for inside your body, because you no even take care of am well well, you go cross-infect yourself. The fourth tip wey dey very important na to dey talk, to dey communicate, keep communication open. If you and your partner dey meet, if um anything happens, sey, you dey feel funny, you no dey feel as you dey feel before, you know sey [hiss] something dey wrong. E dey dey very important, make person open mouth talk sey, ha! I'm no feeling okay. I feel maybe, I no dey okay. Make I or something happen. I I feel sey I don expose myself, dey always dey open. Na dere, you no go, you go, solution, go come out, and even the STI go um fit be prevented, both the transmission oh or even the getting it. The fifth tip wey we go share for STI prevention na to limit sex partner, because the more partner wey you get, the more chances um e dey wey go expose you to sexually transmitted infection. E dey very important, make pesinn, dey dey with limited partner, with for with only one pesin at a time, because if you begin dey expose yourself to different pipu, you no know which one wey anybody carry, and you go increase your chance wey you go um you go even collect the disease. You no know who um who carry the thing give you. The last tip for prevention na to always dey test. E dey advice, advisable, make once in a while, sey, every three months, you go check yourself, even if you no dey feel any sign or symptom, because e get disease wey you go get, you no go even know sey e dey your body. Things wey dey like gonorrhea for women, you no gree you go de no go see symptom, you no go shake dem, they go just dey their day. Na maybe when they don meet their partner, dat one, go na begin dey itch, dey bring out pulse for im im body. Na dat when de when de dat one na go test, e go, go now, de de, I always advise, make e carry e sexual partner come. When they now check the woman, de go find out sey e carry am. E don dey e body for long. So, e dey always dey advisable, every once in a while, pesin supposed, go check, no be only am carry e partner, two of dem, just do all the sexually transmitted infection check. Check whether their body dey alright, check whether their immune system, even dey right. Dat way, you go prevent, even if you don get one pesin, wey don get the thing already. They go know how, they go begin treat dat pesin, and you no go allow the other pesin make e carry am.

Tuberculosis and how pesin fit prevent am and how the control measures wey people suppose take. Tuberculosis na one disease wey don tey. E don tey wey e dey. And because sey na airborne disease, na disease wey na na from air pesin fit carry am. E dey dey easy to contact. E dey dey in the e e dey air. E dey air everywhere and every time. But because sey pesin immune system dey strong, pesin immune system fit fight am. But e get many things wey everybody suppose know wey de go do to prevent tuberculosis and the control measures wey de go take around their life to make sure they no ever get in contact with TB. The first prevention wey we um wey we dey always advise pipu dey make dem dey use des respiratory protective um devices like face face masks or nose masks or the one wey de dey wear for face. When you dey outside, when you dey public oh, whether na bus oh or na market or place wey dey crowded, wey pipu gather from because as pipu gather like dat, you no know who carry the the infection. And and if the pesin con cough or if the pesin talk and the um and the saliva or the droplet of water con comot from e mouth, na e don e dey e dey very easy for anybody make the pesin um anybody to breathe the thing in. So the first thing be sey, as you wan comot, you don know, you don already know sey where you dey go dey very um um very na you go meet many pipu. So you go prepare yourself, carry the face mask, the nose mask or the face mask carry come out. So as you don reach dat place, you go just use dat one cover yourself. The second thing be sey, if you know sey person um get TB, protect yourself. Dey avoid the pesin, at least as the pesin dey cough oh and they don go hospital confirm sey na um TB wey the pesin get. Na to avoid the pesin or to even comot from dat environment. But especially pipu wey dey work for for hospital, wey dey treat or or dey treat um TB patients or even pipu wey get family member wey get TB, wey dey suffer from TB. E dey dey very important make you dey watch yourself, make you co con expose yourself to the pesin too much. And e dey also dey very important to make sure sey e don dey vaccinated. Even if na e dey e get the one wey de dey give, wey dey popular BCG vaccine, e dey wey dey prevent for wey dey prevent TB. E dey dey very important make everybody go take the vaccine. So dat even if you come dey somewhere and or your family relation or the place wey you dey work, pesin con carry the TB because sey you don dey vaccinated, e no go e no go affect you too much. The another one be sey, you you go um always schedule a test for TB. If sey you you don meet pesin wey dey cough cough cough for long, begin dey even cough out blood or you just dey environment wey you know sey TB dey dere, e dey dey very important as you come out, go hospital, go check yourself. Because as they don check you find out, e dey dey very easy to control am as the thing don um as you just get the thing early dan when you leave the thing e e don stay your body for for long time. Dat one dey dey even more difficult and e go tey e go take time before they go um control am. Another one be sey they are always dey in a ventilated room. As you enter any room, make sure sey the the windows dey open, dat air dey come out and air dey go out. Because if you just enter close room, put AC every day and pipu dey come inside, pipu dey enter, pipu dey go out, e no dey very advisable. E dey dey very important make you get vents where air dey come out. So even if pesin cough, release um air wey carry TB. Dat vent go comot the thing. Or as they open window, the thing go just easily flow out dan to stop to stay in room wey dey stuffy. Another important thing wey pesin suppose know be sey early diagnosis na dat e e dey lead to treatment quick quick. When as you don dey observe yourself. You don cough. Cough cough the kind of cough wey you know sey e no dey normal. Dis one no be cold. Dis one no be don pass again. You no go wait until you don cough out blood before you um begin go hospital. As you don dey cough one kind, one kind, you suppose go check. E better make you reach hospital they tell you no TB oh dan sey you wait by yourself. You don tell yourself sey na na na um [hiss] no be TB. And you don carry the thing for long. Before you know it, e don tey for your body. The control measures wey pesinn suppose take around e house or e environment be sey, they always, as I don talk before, they always dey dey make sure sey the house dey ventilated. Dey open window, dey open door. Make sure sey air dey comot. As air dey come inside, dey clean inside the house, dat air dey dey comot too. And also make make you dey spend time outside. No dey always dey indoor indoor all the time. Spend time outside because the air wey you dey breathe dey e go if e get some kind cleansing wey e dey do for inside the body. Also, if sey you dey you dey um you dey inside um environment where you know sey person get um the TB, e dey dey important make you get your own private space. So dat you no go dey too expose yourself. Dey sleep alone for the apartment. No dey too expose yourself to the TB. Den if you we don talk am also before for the public place. As you don dey go public place, you go now you go you you go watch yourself, know how long wey you wan take dey dere. Because the longer the longer time you stay outside, the longer chances you have um to even contact the TB.

How we go take prevent tuberculosis dat is TB make e no con spread If the pesin con get don get done am already. And also, if the pesin never get am, how we go take safeguard ourselves? The first thing wey pesin suppose know sey tuberculosis na airborne disease. Na im be sey na from air wey e go spread. Dat one mean, dat one don mean mean sey na dat e go e go dey very easy to spread the thing. So, the first thing wey pesin suppose do to prevent the spread na to um self-isolate. Pipu wey don already get TB dey get one place wey de dey keep dem. They no dey mingle with society because as de dey cough dey release air, dey release um saliva or droplet, the thing dey enter inside the air and e go dey very easy make pesin wey dey around breath the thing in begin even get the disease, begin cough e own. So, e dey the the first thing wey they go do as they don find out sey pou get the TB, they go place you on medication but they go also advise you to self-isolate. E e get camp wey de dey put pipu wey even get TB but if pesin wan do um[ home treatment, de go um call your the family members tell am say okay see wetin you go do. You no go take you close to dis person. You go just leave am make e dey take, make im dey take e treatment, make the thing no spread. Na na dat way wey we go take reduce the spread because if the thing come dey spread like dat, e go even cause more problem. The second thing be sey, don't allow no allow the thing make e don reach stage where e dey bad. No no allow the thing make e reach stage wey e dey bad. As pesin don dey cough dey cough and you notice sey ha dis kind of cough no no dey normal again and the cough don even um past one week, you suppose rush go hospital. Even if not TB, e go dey very easy make dem cure the person. Just begin treat am. E never activate, begin dey enter the lungs, begin dey enter blood oh or enter um, enter different parts, organs of the body. Because when e don reach dat stage, na na im be sey the treatment go tey well well. And pipu wey no dey strong, they fit no carry the treatment. So, de dey very important make as person dey observe dat kind changes, where e dey cough, chest dey pain you or you don cough for long, sey more than one week, you suppose rush, go hospital make dem check. The third thing wey anybody suppose do na to dey boost their immune system. Whether you dey alright or you no dey or you person don already carry, you suppose dey boost your immune system, dey eat vegetable, dey eat fruits, um majorly, dey dey take supplement wey dey boost immune system because TB dey um everybody as e dey pass, no know the air wey you breathe, wey get TB. But person wey get strong immune system, the immune system fit knock off the TB. it can fight the the TB wey dey air but person wey no immune system no dey strong, e don e pass e e breath-in the thing, e don dey sick the thing already. So, e dey dey very important, make everybody dey boost their immune system. The next one wey we go do na to complete your course. As you don go hospital and they talk sey you carry um TB, dat you don get the TB, de go place you on medication. Dat medication wey dey place you dem dem place you, e dey e dey take um time where de go e go dey um um take the drug, sey for three months. For one month, they free give you three, they watch, they watch as your body dey respond to the thing. Den in second month, they fit reduce am to two. In third month, they go just dey monitor you. E dey dey very important, make everybody wey dey, they receive treatment, dey dey follow dem as de dey go because if you don take the thing sey, ah, the thing dey do you like dis, do you like dis, you no go take am again and you no even go back to hospital to report say, na so the thing dey do you, the TB go even get worse dan before when you never begin dey take. E dey dey very important, make pesin follow their, the course of treatment wey de dey give am. Follow am to the end until they check you, your body say, ah, TB no day. Because if TB dey, as e dey dere, e no go dey quiet. E go dey destroy things wey dey your body and not only dat, e go begin spread the thing give your loved ones. another thing na to dey improve lifestyle. if you dey live lifestyle wey maybe you dey stay for public place too much or you dey stay for place wey no get air, where they come in they go out, or you know lifestyle wey no even dey healthy, where, like sey, pipu wey dey smoke. De oh wey dey even um reduce their immune system or reduce their lungs. So, if the thing con dey dey don dey can get exposed to the disease, the thing go hit dem well, even where, if if to say um their immune system dey okay, the thing for no reach like dat. So, e dey very important make everybody dey live healthy lifestyle so dat even if something come, come your way, your body go know how e go take fight the thing. The last one be sey, to dey avoid exposure. If to sey, you know sey dis person carry TB, na to give dem space, until they don finish their treatment, they don talk sey, dis person don dey alright or you don observe sey person dey cough, and if dat kind cough wey dey make noise, wey dey cause chest pain, or even if they cough out blood. Na to advise the pesin make im go hospital. Even if na your loved ones, you go avoid dem for dat time, make Dem get well, because if dey carry the thing, give you, na two people now don sick and you you fit carry the thing give another pesin. Spread don start and disease dey continue. So, na to avoid um exposure, anything we go expose you give um to place where e dey possible for you to carry am. To avoid am as much as e dey your hand.

How vaccine dey take dey stimulate the immune system. Vaccination na one major breakthrough wey come inside medicine. As they don give pesin vaccination or immunization, dat thing wey they give na to prevent dat pesin make e no contact dat disease. Sey, they give you vaccination for smallpox even if dat pesin go outside, come um meet somebody wey carry the smallpox, he no know. As he don dey exposed to am, because sey e don dey vaccinated, the um the exposure no go to affect am, unlike sey um like unlike if e never dey vaccinated. So e get many things wey vaccines dey prevent um dey prevent us from um as we don dey mingle, dey waka about, dey talk with um other pipu. How e dey take dey achieve all these things? The first thing vaccine wey vaccine dey do, na to reduce boosters, because as you don take vaccine, sey you take BCG, wey dey prevent pesin from TB and the other bacteria. E go make, e go reduce the booster dose wey they go give you next time. If like sey, they say dis one go last for ten years, e go you no go take am again. You don get protected till ten years. After ten years, they go give you booster na na small dose and e no go con cost big money compared to if sey, you no dey vaccinated. So dat one dey. The second thing, um the second way wey vaccine dey support immune system be sey, e dey evoke the innate immune system. You know sey as God create pesin inside the body, the body any everything wey dey inside, e get immune system. And dat immune system get e own strength wey e dey take dey fight diseases by itself. But wetin vaccine go do? e go go ginger dem up. As dey don born small pikin, e no know the body still dey form, but as dey don give you vaccine, e go go ginger all dose your immune system. The white cell dem wey dey defend you. Make dem dey strong, begin, dey um dey sit up, dey look for disease, wey dey go comot for your body. The third one, how vaccine dey take dey help immune system be sey, they get dis high immuno modulating capacity. Na im be sey, they get dis ability to dey adjust person immune system or to adjust the way wey pesin dey respond to disease. E go make sure sey, as disease dey come, your e go go ginger because as they don give you vaccine, they don tell the body sey dis kind disease dey oh. If dey give you vaccine for small pox, na im be sey de dey tell the body oh, see the smallpox, see how e dey look. So dat your body go begin dey act, begin dey fight, begin form um cells against smallpox. As they don ginger the thing, so dat even if na ten years or na twenty years wey the pesin go out come meet dat smallpox outside, ha, im body go say, ah, I don see dis disease um before. Im go wake up dat thing wey you use fight am for the during dat vaccination. Im go use dat thing come fight. So e get the ability to begin dey ginger the person immune system. The next thing wey e dey do be sey, e dey help, e dey augment, e dey help pesin immune system. If pesin don dey vaccinated, e get as as your body don dey produce antibodies against one kind disease wey don come. If dey give you vaccine, e go, if dey give you vaccine, e go join hand with dat thing wey the pesin don take. E go join hand with the thing wey already dey im body, begin target or begin fight the um disease or the infection wey wan come inside come take over the pesin. Another one wey e dey do be e dey get dis anti-gene specific clonal expression. Na im be wetin dis one mean be sey dat because the vaccine wey de dey give na specific. If to sey na smallpox, na smallpox vaccine wey de go give you. Na im be sey your body go recognize sey na smallpox be dis. If na polio, e dey dey specific, so dat anywhere the pesin go and e meet polio, your body don know sey dis one na polio. E know how e go take handle dat um dat problem. Another thing be e dey produce T cells wey dis T cells na dem be the fighters, na dem be the soldiers wey dey the white cells. So if you ginger dem up, they go just ginger dey inside the body. As they just see any cell and they wetin de dey do na to kill nothing else. Wetin de dey dere, the T cells, wetin they dey inside pesin immune system dey do? na to kill any foreign object wey con enter the body. So as they don give you vaccine, e go waking dat um T cells, has make your body go begin dey produce the T cells. As then you don dey exposed or you comot oh or person wey dey close con carry infection. Because sey you don dey vaccinated, dat T cell e go just attack dat foreign body wey wan enter your body. Another thing be sey, e dey give lasting protection. E get some vaccines wey you go take, na na long, na till you di, you are covered. E don protect you. Even if you no dey active, your body get the memory inside somewhere wey you don save am for memory card wey dey inside your immune system. So as the pesin don come dey expose oh or even if na twenty years to come oh or another, you know, long time don come, your body go remember. E go remember, because sey e don dey vaccinated. E go remember sey, dis kind infection, I don fight am before. E go begin produce dat thing wey you use fight. To to um use dat thing fight the one wey you don dey exposed to now. So, another one be sey, e dey make antigen more effective. If to sey because as dey born pikin, e dey drink breast milk and e get some antibodies wey dey im mama breast milk. As e dey drink am, dat one dey cover am until the the pikin don stop to dey um as the pikin stop to dey drink breast milk. So, as im dey so, um im own body now go begin dey fight. Go begin dey struggle. So, wetin the vaccine go do be sey e go now add to the one wey already dey inside your body. E go now help begin dey circulate, begin dey help your own immune system, to be strong oh, to begin form like your mama own wey even have get extra wey e fit give another pesin. Na all des ways wey vaccine dey dey take dey protect pesin, dey help immune system, also dey prevent disease from make e no come um cause more problem for person.

How well birth control dey work? Birth control na the thing wey pipu wey wan control the way wey de dey born, dey take or dey use. If pesin don born finish, maybe sey e don talk sey na only two pikin wey e wan born. When e don born dat two finish, na birth control be the way wey e go take make sure sey e no born again. E get pipu wey dey no even wan born at all at all, for maybe as they dey relationship or time wey de dey dem wan born never reach, they go use birth control make sure sey they no born. Now, how well dis birth control dem dey take work? Because the truth be sey as long as sey no be natural something, e go e e e e no go be up to hundred percent. Nothing wey dey dis life dey hundred percent. But the birth control wey dey the highest, at least dat one reached ninety-nine percent because we go start from the one wey get more more chance more high chances of working, down to the ones wey no wey their chances even dey smaller than the others. The one wey dey get the highest chance dat one, e fit assure ninety-nine percent effective. The first dat one now, inside dat one, e get the one wey we dey call sterilization. Sterilization na when man or woman go comot their tube. The thing wey dey inside their body, wey dey make born borning possible. For man, they go cut im im pipe wey dey connect where the sperm dey come out from na and um to where the sperm go comot from im body. They go cut am. So, e no get anything wey go join the flow. And for woman na the tube wey the egg dey. They go go cut the tube wey the egg go from enter inside the womb. Dat one de dey call am sterilization. Dat one dey dey ninety-nine percent. But dat one percent be sey, e get chance wey as e pesin body dey change dey dey dey because your body your cell fit regenerate fit grow back. Dat one fit grow back and e go enter. Before you know pesin don born oh. And de go think sey na na de no do am well. But because sey na ninety-nine percent, e dey dey effective most of the time. Another one wey be ninety-nine percent, another birth control wey dey ninety-nine percent na implant. The one wey de dey put for hand for woman. Dat one as e dey dere because the one wey e dey work na hormone. E go make sure sey you no born. The hormone wey dey responsible for borning e no enter your body. The next one wey even dey effective also na the IUD. Dat one de dey put am for inside make e go make e enter inside the cervix go block how sperm um the road wey sperm go use enter inside. So, sperm as e even come, e no go see road enter, enter inside and and dat IUD dey release some kind hormone, some kind things wey no dey make the place conducive for the sperm to go, go fertilize egg. So, dis one, des methods, des three methods wey i mention, na dem be at least ninety-nine percent wey um effective. E get the ones wey dey from ninety-two to ninety-seven percent effective. Dis one e dey depend on the method wey the person use. E get the one wey de dey give injection. De dey shoot um give the pesin injection. But after some time, you go back, go collect injection because the injection na make the thing, the hormones, or the thing wey dey responsible for pregnancy, make e no come out. So, even if you meet man, e no go work. Asin belle no go come out. e get one wey de dey um take pills, de dey take oral contraceptive. De go dey drink the medicine. Medicine na to na still hormonal. E no go allow the thing make pesin carry belly. E even get the ring one, wey as they put ring dere, the thing as the sperm come, e no go gree am work to get pregnant. Den e get patch kwa wey some pipu still dey wear, dat one dey dey at least ninety-two to ninety-seven percent. E dey work most of the time but not all the time. Den the other one wey dey popular, the the barrier um the one wey dey wey be the barrier method, wey women dey wear diaphragm and men dey wear condom. Dat one na outside wey dem dey wear am. Dis one dey seventy-eight to eighty-two percent. E don e don see dem the effective um of dis of the um birth control now don dey reduce. So, they get the diaphragm, e get the condom, e get tbhe one wey de dey call cervical cup, and the one wey de dey call sponge. Dis one dey dey work oh all the time but if pesin maybe the body come change or e get um some drug wey you dey take, e fit no work again. The last set na the ones wey dey between seventy-one, seventy-six um percent effective. Na im be sey na dem be the the least effective ones. E depend on wetin maybe na just temporal um period wey you wan control dem um ehn you fit use des ones wey no dey too um wey no really dey for long um for long time and you know sey the chances kwa no no dey up to hundred percent. The first one be spermicide, the one wey woman dey rub. E dey like cream or e dey like lube wey e go rub inside. So, even if sperm come, dat thing dat thing wey you rub go kill the sperm the sperm die. They no go even dey alive enter. Den another one be the one the fertility awareness, wey woman dey keep im timetable, dey check time wey e go ovulate, dey check time when im don menstrate. Im go begin count um with im circle. If sey na im get twenty-eight days circle, im go know sey na from ten days to fourteen days wey e go ovulate. So, within dat time e no go um meet im partner. So, na dat one be calendar one now. You know sey dat one dey e no dey too work because you fit even dat your calendar wey you count, your body fit no follow the calender for any reason. And dat one, e e no dey dey too effective. And the last one wey dey dat group na the withdrawal method. Where maybe you dey um you dey with your partner, when um when e wan come, im go comot the thing. But as even um as the any fluid any fluid wey come out fromn im body dey carry sperm. So, dat one too e no dey um as effective as the other ones wey we don talk.

The importance wey dey for wearing nose marks. Before, pipu wey dey wear nose marks na pipu wey maybe they won go inside um some somewhere wey dey smell or where dey dirty or pipu wey dey work for hospital, na dem dey wear nose mask oh. When maybe they wan enter theatre oh or they wan even work on sample wey dey smell or something dey smell dem. But now, because sey as the world as the disease don dey comot out, even new disease wey we neva see for for dis world. As e don dey comot out, pipu don dey understand sey face mask and nose mask dey very important as pesin dey waka up and down. It is even a very big as COVID-19 come, e don open everybody eyes to wetin dey air. Because any disease wey dey follow air spread, dat disease dey more risky dan the one wey you go touch person because you go you go reach the pesin, touch am before you get dat dat contact one. But the one wey be air, you fit dey your dey, person come from distance, air carry the thing con give you. So, face mask now, e do e don pipu don dey understand the importance especially as you wan go out. How you go suppose carry face mask put inside your your your body, put inside your your pocket oh or the bag wey you wan carry go. E dey dey very important. Because when you wear face mask, e get things wey you dey do. E no dey only prevent make you, e no dey only prevent air wey dey outside um because the face mask wey de dey use now, especially dat one wey dey popular, the one wey dey comon, wey pipu dey put for their nos. E dey get two clothes wey cover am. No be only the cloth wey dey outside, e get another another one kwa wey dey inside. Wetin dat one, the one wey dey outside bey sey if anything wan enter inside, e no go e no go pass even if na na saliva oh or na something wey pesin cough out or just air wey carry some kind germs, wey carry some kind diseases, e no go all the thing make e even if as as e wan pass your dat thing um dat um paper or dat cloth wey dey the nose mask go make the thing e e go trap am for inside. Den na only air because you go breathe now, na only air wey go con um wey go enter inside your nose. Den, as you breathe out kwa, you breathe out um and dat air go out dat one wey don dey trap on the surface. So, wetin um face mask dey do be sey, e dey protect not only the pesin wey dey breathe in, wey um wey dey breathe in, e dey also dey um protect other pipu wey dey outside. Because if you wey wey wear the um face mask, get your own, maybe you dey cough oh, you get COVID or you get one SARS or all des respiratory um virus dem wey be na from air wey e go um another pesin need carry the thing. When you talk kwa, your own droplet oh or saliva, e go dey inside dat your mouth. E no go e no go come out, come out con um spread for outside because say you cover your nose and you cover your mouth. The thing na na two way thing wey na two way walk wey face mask dey do. E dey protect the pesinn wey dey wear am from outside maybe pipu crowd or pesin wey dey um dey wey get the virus. Make e no con enter e nose. E dey also um protect other pipu from the pesin wey wear am because if the pesin get wetin um virus wey dey im body, e no go fit share am give another pesin.

Sexually transmitted infection dat is STI and HIV. You know sey how HIV dey work be sey, as the virus don enter your body, the next thing wey e go do na to attact your T-cells wey be your immune system. E go up bind on the CD cells wey dey fight, na im be the immune system na him dey fight disease, na im dey fight germs. So, HIV go go bounce on dat on dat T-cell begin dey chop dem, begin dey dey destroy dem. Your body no no go get strong immune system again. E go dey weak. Na im be sey any small disease wey come across the pesin, something wey even ordinarily, your body suppose even know how to fight but because sey you don get HIV, e no go gree, im no go gree the body make e do wetin e suppose do especially when the pesin con de expose to um infection. Weda the one wey dem dey breadth oh or the one wey wey you come in na through contact or even the one wey be sexually transmitted ones. Any one wey get HIV and e con get sexually transmitted infection. E dey bring problem especially when they no treat am. Because when you don dey expose to infection or maybe sey um dis sexually transmitted infection and de dey many, like hepatitis or gonorrhoea, syphilis, herpes oh or chlamydia or um bacterial infection weyn you get through sex. E dey already, you know sey the immune system don dey down. If the pesin no even go quick or e no know sey im get dat thing, dat thing go make the body, e go make am worst dan even the HIV infection wey im get. So, e dey dey very important make pipu wey get HIV dey protect demself from des sexually transmitted infection because as de dey take the um anti-retroviral medicine wey dey give dem. De dey monitor dem, dey check, dey count their their CD-four cell, dey count their viral load weda the drug wey de dey take don bring down the the load wey as in the the virus wey dey their body. They also dey check dat CD-four to know, they go count am, know weda e, is e coming up? e dey come up? because na dat CD-four wey wey dey inside their body. You go even fight infection wey normal normal their body suppose fight. So, when they con don dey expose to um STI or Sexually transmitted infection, e go e e go make the thing worst. As they go hospital, as de dey check dem for dat HIV, de dey also dey advise dem make dem run infection test. or if they don dey receive some kind funny sign or changes wey dey their body wey no dey even as they carry HIV. Things wey dey like um maybe heavy discharge or smelling discharge oh. You know things wey just come, na new thing. De go check to know weda na gonorrhoea or maybe na chlamydia or maybe na syphilis. They go just use collect sample from their body. Weda na blood oh or they go use swap collect sample. They go test, if they look sey na um sexually transmitted infection quick quick, de go treat dat one like emergency because na dat one fit even bring more problem dan the HIV wey the pesin dey treat. And as they don treat dat one finish, they go advise dem to dey also dey come back to dey check because as pesin dey treat HIV, they also dey check for STI. Any infection wey come around dem because sey their immune system dey low. De dey always check am make dem treat dat one comot for road.

Five things wey pesin go consider well well before e go choose the health insurance plan wey go wey im go wey go suit am. Health insurance plan dey very important. Weda the pesin na single pesin oh or pesin wey pesin wey get family. E dey very important make pesin dey plan e health insurance for every year. Because you go you no go know when when money go dey your hand. And they no go to tell you sey you go fall sick. So, e get as something go come up and maybe pesin get into accident or something con happen and you no hold money. Because of dat, e no fit um go hospital because you no even hold money to go treat yourself. But sey pesin don already get um health insurance plan, e know any time of the year wey dat dat plan cover. Even if um you you fall, you no need to worry because na one-time na na onetime payment for the year. You go just enter um hospital, enter any health care facility. They go look your body, know wetin dey wrong with you. But you get things wey pesin suppose consider before they choose the kind health um insurance wey go the package, wey go fit dem. The first thing be sey, you go check the cost na because na money wey you go use pay the thing. You go check the cost, check your pocket, check how much wey the thing go cost you in a year. Know weda your your financial, your pocket fit carry the rate. So, if you don look sey ah, the price dey okay. Den you go you go go ahead, den look to the next um the next one wey you go see now. The next thing wey you go also consider na the plan and the pipu wey you cover. The plan na only you wey dey pay for am? or e cover your family? or e cover just you and your wife or you and your spouse. abi e cover you, your children and even other family members. You go look all dos things because as you wan do health insurance, you know your status. Weda marital or family status, you know how many pipu wey you go cover. So as you don check dis thing, know which one wey go suit your family um status or your single status. Na im dey e dey very important to look out for dis kind um dis kind of thing. So you know which one wey go suit you best. The next thing wey pesin dey consider be the flexibility for the health insurance. Because some pipu, the health insurance na only one particular hospital or just few hospitals wey the pesin fit get access to and dos hospitals fit no dey your area. So, what if you come enter um one um fall into sickness or something con dey happen to you for midnight or for time wey for weekend. And before you you go drive or traffic dey, you know, you go look how flexible. Weda as you enter any hospital wey dey close to you, dat health insurance fit cover you as you dey dere. Dis kind thing na the thing wey pesin go check, especially pipu wey get family. Because e the your children fit, any child, your small pikin fit fall sick anytime. So, you no go begin dey carry dey carry am go mile three when wey far from you because sey dat health insurance no dey cover um some hospitals wey dey around you. So flexibility dey also dey very important. The next one and and the time wey dos pipu dey also work dey important for the flexibility. The next thing wey pesin suppose consider na also wetin um the quality of health care wey you want get. Say, maybe you know sey you um you dey like you know normal, if the coverage, if the coverage na just to do test oh or e no go cover make um some medical things or some medical test wey you go do. And you know sey you need dos kind things every year or at least sometimes in a month. You go check wetin the package go cover. Because de dey state am when they give you health insurance plan, give you the package. They go show you dis one oh, as you want born, we go only pay for one day in in the hospital. We no dey pay for CS oh, we no dey pay for dis or dis is what, you go check all dos things. Sey wetin um with the quality of health care wey the plan cover. You look am, know weda the plan dey okay for you or e no dey okay. Then the last one wey pesin suppose consider na your peculiar health need or the risks wey you wey you follow. You go check. If sey na elderly, you check the package wey e weda e even get e even get um health care wey go suit your mama or your papa wey you wan put for the coverage. Abi na just to run test. E dey they get the kind um ten der care or or special is it na specialty or specialization wey go suit dat condition or maybe the pesin dey diabetic or pesin get kidney problem. You go check all the the the services wey they go offer you. Know weda dat one fit manage the health condition wey you get or the risk wey the pesin get. Na all des things pesin go consider. Den e go now choose the best um health insurance plan wey go suit im.

Tins wey anybody wey dey take care of pesin wey no dey feel fine for house suppose know. Because as pesin don fall sick for house and maybe di pesin don um go hospital um don come back, di care giver or di family member or di nurse, whoeva im be wey dey take care of dat pesin suppose know all dis tins, especially if na disease wey fit spread from one pesin to anoda. Disease wey dey like COVID COVID-19 or dis respiratory tract diseases wey wey dey viral, wey fit spread. E dey dey very important make dem dey vigilant. Di first step, di first tin wey dem go, dem suppose establish na high hygiene, high level of hygiene, because na dat one go prevent di spread of illness. Because if di illness spread, na im be sey your hands go dey full. You go take care of di whole pipu wey dey di house and e go dey exhausting, and you fit no achieve much. And if to sey you go carry dem go hospital now, dat one be sey di financial burden go dey too much. So, di first tin wey pesin wey dey take care of pesin wey no dey feel fine suppose establish na high hygiene. Na im be sey im go dey um all dis cleaning of surfaces, places wey e know sey pipu dey touch or even di pesin wey dey sick, if e touch am by, because na dat one dat one dey normal for im to touch. um Places wey dey like um door door knobs, door handles or door knobs, di pesin fit dey use am to dey oh um to wan go outside or im fit use am come out. Di pesin um, di care giver suppose target dis area, use hand sanitizer or water and soap come clean dey clean di surface, every every um minute or once in a um of ten as of ten as possible because na from dia if anoda pesin wey no carry di sick di illness con touch am, di virus fit from dia enta im body. Anoda place wey im suppose clean na switches. You know all dis places wey e dey dey very easy for pesin to just touch because na im na those places im get tins wey very na utility spots wey get many tins wey e dey do for di house. So, tins wey dey like door knob oh, light switches, even toilet handle wey de dey take flush toilet, e suppose clean those surfaces, di bed side table oh or electric devices like wey dey like phone or torchlight. Because di pesin fit dey use am. Im suppose dey clean all dis surfaces to avoid spread, because di most important tin wey e don come to disease prevention na to anybody wey don get di tin, make im no spread give di oda pipu. Di second tin wey e go pay at ten tion to na as as for dat hygiene na to dey disinfect daily. As im clean, make e use disinfectant dey clean dey disinfect weda di house oh or anytin wey di pesin wear or anytin wey di pesin touch, im go reduce di risk of of spreading. Den, as im don take care of dat side, e dey dey important to dey monitor di pesin wey dey sick, dey check im condition. Know weda as im dey so, im dey recover? Im dey even respond to di treatment oh um as im suppose? Im dey improve? E get any improvement? Because as e dey look di pesin as e dey administa health service to di pesin, you go dey check, dey monitor. But, if you don look sey di condition don dey worse, e no dey improve or you notice sey di pesin don dey cough oh, or di pesin don dey show signs of serious um respiratory issues, na to immediately call hospital or immediately arrange make de come carry di pesin go hospital make dem give am di full care and um second to second monitor wey dey pesin need to recover.

Tips wey dey for sex conversation wey pesin suppose have with im partner. As you and your partner dey tok and di discussion don enta sex ma?ta?, e get some kain tins wey you suppose do or you suppose know wey go epp di discussion get head, wey go epp am be um productive, or make e epp bonding or epp make una achieve di purpose wey di discussion start in di first place. Di first tin be sey e de?y de?y important to schedule time, because no be everytime wey di pesin um pesin de?y de?y in mood for serious tok or for dat kain sex tok. You go schedule a time, time wey everybody don dey relax, wey work no hold pesin. Maybe um woman dey work, dey take care of children, you wan begin dey um tok sex. Dat dat one na wrong timing. So, you suppose schedule time wey you know sey everybody don finish, everybody dey free, relax um time, um time wey you know sey everybody dey relax. E de?y de?y very important to note to schedule a good time. Di second tin be sey you suppose dey sensitive to your partner’s feeling. As you know sey everybody dey waka, dey go job, dey go work, dey come back, you suppose dey sensitive, you suppose read di room, read di mood as di di house dey. Maybe di pesin come back, im don dey agitated, e dey e dey upset or sometin dey worry di pesin for mind. no be dat time you go begin bring up um, you go how to make di pesin make im dey relax, make im um settle down. Anytin wey you wan tok, make e no be negative sometin, make e be positive sometin wey go even bring di pesin spirit up. Or if na anger, you find um soft tok wey go even make di pesin make im no um make im no dey too angry or or even comot for house. So, e de?y de?y very important to dey sensitive to um your partner’s feeling. Know wetin de dey feel, weda na di right time to bring up dat conversation. Di third one be sey, dey ask kweshon, because if you come assume, na dat assumption na im dey spoil tins for relationship. If you get tins wey you wan get clarification or or or stage where or phase wey you wan understand as you una don dey don dey move for di relationship. If if you can ask you suppose, no be you can, you suppose to dey ask kweshons. Dey ask am how e dey feel. Dey ask am “dis one wey happen, you like am?” Dey ask kweshons. Na from di response both di one wey im tok and di body language wey im give, na from there you go know how far una don go, or get wetin you wan get. Di next one wey dey very important na e de?y de?y important to start jejely. Sex toks, di conversations no be one wey you go just, dat tin wey you carry for mind, you go just come drop am for table begin say wetin you want. E no e no make sense because e dey dey take two to tango. You go start small small. You go start with petting. Start small small. No use force enta di conversation, because you want you want di conversation to get head. You want even make di communication epp una to bond well. So, na to start jejely. Also, if e get tins wey you dey feel wey maybe you wan you suppose share your feelings and you go share share am in a way wey no go put your partner on defense wey be sey e no dey do wetin im suppose do. You find way, find word wey you suppose take share di feeling, make e just be like sey you dey express yoursef without um without offence or without anger, but na make una trash out di ma?ta?. Number six tip wey dey very important for dis conversation be, you go remove judgement. You go remove you go remain non judgemental. Any dis one wey you begin blame oh, or you begin dey judge judge di pesin, maybe na because im don live wayward life oh, or na im na why e no dey enjoy. You go remove dat one make sincerity come, make everybody flow, without feeling any um judgement. And anytin wey maybe you don ask kweshon and e con respond, you no suppose use um begin dey judge di pesin say na im be di reason why una no dey flow, or sometin laidat. So, you you no go dey judgemental for any part of di conversation as una dey go, remove judgement from it. Anoda one be sey, be patient. Any everytin, time na dis greatest tin wey God give us. Time can heal, time fit heal everytin. So, as una dey tok, you you don dey sense dat dis tin, dis situation e no magic, no be by magic wey di tin go sort imsef out. Na with time una go begin, una go understand each other well well, dey learn each other. So, dat one dat one dey. You suppose know sey you suppose give sometins time. Na with na with patience una go reach where una go una wan go. Den e de?y de?y important to dey also dey use di “I” statement. Na im be sey no be just dey say “love you”, “care for you.” You suppose say “I love you.” You go make am personal so di pesin go know sey you really put emotion or you really put feeling into di di tin. Di next one wey also de?y de?y very important na to stay on point. If you get wetin you wan tok, at di end of di day, you suppose stay on point. You suppose tok dat tin. No dey run round, run round. At di end of di day, you still no even tok. You are not clear. Di pesin wey dey lis ten to you no know where you dey come from or where you wan arrive. E dey de?y de?y very important even as you no wan come drop di tin like dat on a bombshell, you go at at di end of di day address di point wey you you wan di conversation in di first place. And also be clear, make your partner understand wetin una dey tok about. Den, di last one wey no be di least oh, but e dey also important na di approach of di conversation suppose dey warm. If na sometin wey you go even set di environment de de?y de?y important, make e dey warm, make e no dey accusing oh, or offensive, make e dey warm, make e dey like open and make every um everytin as dem dey tok, make e dey open for dem to share anytin wey dey wan share without judgement or offense.

‎signs wey dey show wen pesin don dey pas true a religious trauma becos say pipo get wetin dem believe for for dia fath wetin dem believe as dia fathe e dey get season wey dey dey pass true um um trama becos of dat tin wey dey believe as e e get tins wey e go look out o show say dis pesn e don dey pas tue one cary di compfusion or one kain perioad and na bcos of fateor bcos of wetin in belif de first tin b say, u go observe say de person e no dey tink well again conversation wee u dey have wit da person, e no dey de logical, e go jus dey reason onekin onekin as um as e suppose to dey reason u go no say mayb dis person don dey get confusioon o for wetin e belive or not, da one na de first um um de first tin we pers we be de simptom for dis kind of trauma. the second tin b e no dey ever make decision e go dey e go, e no go fit make decision wen person suppuse look weigh e option say ok na dis wen i folo but this one go jus dey e no go dey e no go stand one place cos in go dey tink religion in go dey tink logig e go dey e no go fit make a um um decision wen dey wen it is needed. den anoda sign wen u go observe be say de person go jus begin dey tink e self less in no go get selfworth again like person we no dey sure of imself again in go dey loose confidence fo imself tins wen im no suppose do but bcos say in don dey e get a lot a lot don dey happen for in mind in don dey tink in no dey stable agaiin e no e no go get sence for tins wen even u no say dis person for fit do e no go um e go come dey doubt imself. anoda tin we u go see be say im e no go fit hold relationship bcos any small tin egon edon become de person wen e tink say e wan attack e religion or u wan attack e belive so any relationship wen e dey fit stay there build relationship bcos e no dey reason well, small conversation we u go have wit person e go tink say na war or na attack wen dey carry come dat tin go show say e problem dey somewere den if u um also notice u go see say dey no dey sleep well dey de get sleepinf issues dey no dey fi bcos to sleep well your mind go dey settled na e go dey mentally relaxed to sleep well so dey go dey have sleepinf issues, also den dey um dey no dey fit belong to one place bcos wen u come to u suppose dey balanced to no how u go take dey um dey de rapour wit oda pipu dem but bcos say dey never so many tins don dey go on dey no dey balanced again they will be struggling dey go dey struggle to fit in for society dey go struggle to fit in wit their friends or pipu wen dey around dem some pipu even dey get nightmare as dey sleep noow wetin anono weda na imagination o or tins wen dey don dey don reason for during de day as dem sleep bfore u no dey don get nightmare wen u don dey see dat kin tin um um na de sign say dis person fit dey go tru religious trauma, anoda one be depression or anxiety small tin dey don depress dey don dey reason say dey de make dey no this life dey reason stay for dis life again small tin dey don panic like say na dem cos problem dat kin tin dey also show say problem also de, anoda one be say dem dey always feel moody dey always dey griefe dey tink say um notin dey ok say everytin no dey ok, wen person don see all dis signss e suppose no say na signs of say person dey go tru religious trauma no de kin help wen dey suppose give am.

‎wetin dey cause make women no dey receive di antinatal care wey dey need for inside nigeria e get many bareers wey dey cause dat becos as pesin don take im suppose receive itize righte make him get antinatal care for di country soget many factors wey dey make dat as woman don take bert don take hin oreti as e don get belle e no fit go acess antinata health care wen e need wen go make sure say de baby dey ok and she herself she dey ok wem she doon born. de foirst one be say moni, as moni no de, e fit no go register becos she go tink say aas e go now dem go ask for moni an an im say as de contri dey now contri hard an dem no hold she go say make she just wait mayb until she don dey reach to give birth an da one fit cos um problems already both death sef an some kin problemss we dey for dey for um solve bfore de time reach so moni matter anim b de first number one problem, anoda tin b distance from de heaalth facility pipu wen dey live inside inside village or inside inside town wen no even get acess to private um um primary health center maybe health care center dey inside um for for city or dey for main road if dey don check de distance or their transport wwe dey go pay from dat their house to hospital dey go saay make dey jus dey their dey make den dey manage demself so da onw na anoda tin anoda tin be un unavelebility of transport especialy pipu wen dey inside inside de creek pipu we dey inside bush inside village na there their house dey or pipu wen na water we dey go pass before dey come out to city wen dey don look de stress bcos say transport no dey or no car or na boat we dey go use dey go say make dem stay inside their house dee take care of dem self by dem self umtil wem dem don e don reach to born anoda factor wen dey affect be say wen u don even go the maybe bicos spme govment don dey build um health centeers for village but dey no dewe equip dem and dey no dey empower dem so nurses o or workers we dey inside de health center as dem dey there for small time if dey find better work dey go leave dat place go so u go comee healt center u go go come hospitu u go look say nobody dey maybe na only one person or na only gateman or the person wen even dey there no get matana um maternity um san um profession or license so as dey reach there no need na na to jus go house go stay da one dey also play a majpr role we make women no too no dey get de antinatal care wen dey need anoda one be de poor attitude we health care providers dey give some pipu infact the tin wen dee use to knoe nurses now na pipu we dey rude pipu we dey shout so wgen u do go maybe u don u wan go register for antinatal de way we dey de tok to pipu de way wey dey de respond or behave if dey treat person anyhow de person no go wan come back no go wan to dee go to dat um to dat um to de place regularly so dat one is jalso anoda factor, de behaviour if dey no dey reci dey no dey recie even if u ask question dey no go answer u well dey de dont e dey discourage pipu from going there anoda one be good drugs wen good drugs no dey available to de society wen y come forr your antinetal or u come around uu no say dey no go dey no even get drugs sef if dey get drugs maybe na dey one wwe don expire or maybe de one wen go soon expire de tin go discourage anybody wey don go there, anoda one br need to accomp wen wen person ddon get belle um e fi no go alone e go wait wen person dey around am maybe w go wait for e husband wen go job wen go come back for tree months make him carry am come bcos e fi no go alone due to one ccondition or anoda. anoda factor we dey forr dis problem wen we dey tok so na wen mayb de woman naim go need to take permission from em oga o or from im husband make him go for antinata i don no or maybe person wen dey for abusive relationship orr person wen dey for jrelationship wen no too gel in go need make de man tell am make im go bcos if im go by e sef e fit bring problem so da one go make de woman to wait until e get de permissioon until de man come back. anoda one be if de person wen dey provide de moni nobe de same sex wit u man wen no understand wetin u need or wee dey important we dey for antinatal care wen u dey tok about antinatal in go say no be to dey eat food and to dey do exercise or to dey do dat kind tin, so dat one if na woman we dey provide de moni e go dey very easy bcos in don already understand say de tin ge dey ge um dey very important to dey go for antinatal den dey last one b if person need to obtain permission from many pipu da one go also cos problem bcos e go make bfore de person go now get um permission from e mother inlaw from e mod father inlaw from e broda inlaw all those permission bfore in co de stress wen dey de ting de person no wan sho for de antinatal

‎"antibiotics e don di news don reach everiwia say e don em antipyotics now e don dey resistant becos say di way pipo dey abuse am o or di way wey fake don full market but even if as em di tok don commot say antibiotics resistance e don dey very e don become a problem wey dey for health system e still dey very important make we remember wetin de benefit of dis antibiotics wetin in dey do for body, de first tin we antibiotics dey do be say na wen pesin don fall sick and dey don discover say na infection na gams like um bacteria infection o we we dey responsible for dat sickness we de pesin dey get antibiotics naim dey go use treat u and if u take antibiotics we dey don find out say de paticular antibiotics we dat baxteria need, e go clear dat tin and once e clear am comot for your body e go make e go make u make u no come sick again and even prevent death e dey e dey get pipu we dey don sick to de point we we don even reach to die as dey don discover say na infection dat antibiotics naim go save de pesin life and benefit we dey for antibiotics be say dat wen dey de so surgeries bcos dey no say bacteria e dey everywhere infection dey everywere an as pesin dey so u dey cover yourself make infection no come but wen u dey wen oweing dey do surgery den dey tear open de body an da one e go expose de body to de um um de air e go expose de person body inside de body to infection so Dem go use antibiotics to dey give um dey go give de pesin antibiotics even as Dem don conclude de surgery make dat antibiotics prevent infection so dat even if de person don dey um get data get data exposure um antibiotics um bacteria come enter de body, de antibiotic we dey give dat person during de surgery or after de surgery e go prevent de um de person from having infection and even if infection con come from dating surgery na da antibiotics dey go use still treat de person during dat surgery and even after dey don do de surgery. Anoda important tin we antibiotics dey do be say na antibiotics dey reduce de death rate for pikin an mama becos as a woman don dey impre don get belle de tin dey expose her body, her body don dey open infa immune system don come down a little down dey among de immune compromise pipu we dey for community an antibiotic we Dem go give am as e dey as e dey sick naim go make both she and de pikin we dey her belle make dey no make notin come happen to Dem even if na infection dey go give am de antibiotic we no go dey too strong for de pikin and even wen dey don give birth becos your body go open welwel come um blood go rush out e go refuse your immune system so but dat antibiotics go help Dem recovery and even de oikin wen dey inside body make wetin de mama carry or de papa carry no come near Dem. E get many tins wen antibiotics dey do e dey save lives e dey make a community to get healthy pipu e don even any um problem anyhow challenge wen u get and na infection e dey cure infections. ‎

‎medical equipment and wetin dem dey do di first medical equipment wey we go look at na termometa termometer na medical equipment wey de dey use for hospital to check pesin temprature weda di dibody hot or dey to down na dat thermometa weyn dem dey use in fact e dey ndi basic check wey dem go give yasi don com hospital so na di first dey aas u come dey go use am check your temperature becos if temprature don high da one naim be say be de problem dey go first give u medicine wen go calm down de temperature, de second equipment na setoscope da one dey very important bcos na wetin doctors and nurses take dey lis ten to heart beat dey de use check pesin heart, dey go out am for their ear den lisin to no weda de heart de beat well o or to no weda e dey get some mormor dey de even use am dey lisin to lungs to no weda de weda pesin dey get respiratry problem weda in dey breath well or in dey make noise all dos tins go show say problem don dey so setoscope na very important medical equipmen. Den dey even get weel chair, week chair no be only for pipu weeks break leg o or pipu we no fit walk I'm hospitu, pipu we just come out from surgery or pipu wen Gon we won enter surgery na week chair we Dem go use push Dem into de tieta pregnant women we mayb na cs o or dey don taya welwel na still weel chair. Anybody we too weak inside hospitu or we no well and e no waon add to de pesin stress dey go jus use dis weel chair carry de pesin go to ward or go to were dey wan at ten d to am. de next one be otoscopy na dis one we Dem dey take out inside de ear to check weda anytime dey inside bcos u no say de ear den dark and e dey inside welwel and e no dey advisable make pesin dey put anytin inside de ear but na dis um um dis machine na I'm be de tin we doctor's go put and e get light, dey go check weda sometin enta inside de ear na dis machine we Dem dey use. Anida one na aspirator dis one na de tin we Dem dey use comot sometin wen enter inside pesin respiratory track say person no dey breath again or pesin ge on kin problem na dis aspirator we Dem go use comot de tin come out den dey go use or free de um re respiratory track make de person begin to dey breath alright anoda tin we dey um dey medical um equipment we dey de use for hospitu nadefribilation defribilator Dem dey use am to hack back you no wen pesin heart no dey beat again or de pesin purse don drop or person we faint or pesin we enter coma or person we de no dey respond again na dis defribilator Dem go charge am put am for de pesin's chest come bring am out e get electricity we go charge de heart. dey de also get venti ventilator we dey help pipu breath if say pipu we get COVID 19 their breathing now don get don get issue or pipu wen even get respiratry problem na dis ventilator we dey go use help dem to breath. E get one we dewe dey call neculizer o de edge de warm mayb pipu we dey find difficulty in breathing e go help make de d um um de plane dia dia um respiratory track make de tin come dey breath well e get dental pixel de one wen dental pipu dey use de work for dental hospitu dey use to dey fix de teeth o or clean de teeth any kind of dental service we person need dis pack now naim dey de use to um um um serve de person den de hospitu dey also get monitor we dey de use dey monitor de person's blood pressure and de pesin's heart rate as de tin dey bread Dem go dey see am if de tin dom dey go up or if e don stop dating monitor go begin dey blow alarm say something dey wrong so e dey de very important. dey also get x-ray machine we radiografers and radiologist dey use dey snap inside inside de body dey see wetin eye no fit see, na dis x-ray machine go look to no weda e get broken bone o or e get any organ we dey for de body we sometin dey wrong wit we dey also get surgical mask na sat mask we doctors or nurse and nurses dey wear for tieta if Dem wan go surgery dey go use dat mask cover their mouth make de tin cover their nose and their mouth make any splash no enter their nose and their mouth or make Dem no talk pour sometin inside de pesin we Dem don tear open dey son dey de even get um syringes we Dem dey use to collect blood o or to give injection da one dey must na e dey de any health care um facility .de also get stretcher jus like weel chair, if pesin come from tieta Dem put am for da stretcher carry am go ward or de stretcher person we don sir or person we wan die use dat tin make dey no add stress give de person na all dis medica equipment dey get many medical equipment we dey hospitu we get important use

‎wen access to food wey dey very vich in new trent don reduce e dey cause a lot of thins e dey make mame dey increase risk for low bet waite en children becos wen mama no dey chop no dey chop well or e no get access to good food weda na becos mone no dey or becos de market wey hin go get fresh veetables and fruits or those tins don dey but dey de too expensive for whatever reason if a person um if person weda na man or woman especially woman wen carry pikin if e no get access to food we dey very high in nutriend even pregnant women dey need dey need am pass oda pipu bcos Dem dey call anoda pipu anoda human being inside their belle, if e no dey e go cause a lot of problems, de problem we e go cos no be for only am alone in go make de pikin make in No in no um um in get low birth rate e get de tin wen we dey cal sometimes wen we dey call low birth weight and low birth weight na wen u don born oikin in dey too low for um for a baby e Fi dey underweight or e Fi even dey premature and Dem carry am go out for incubator becos of say de mama no dey chop well or no dey chop food we dey high in nutriend no be only dat one e dey also cos make pipu dey get stunted growth for small pikin we dey only chop food we be say na only casava or carbohydrate e no get food in no dey chop in no dey give am food wen get balance diet food wen dey highly nutritious food wen suppose to dey help am to dey grow dey help am to dey develop e dey make de pikin to be short and wen u don dey short like dat dey go rink say na gene or naim papa or I'm um um grandparents we e resemble mainwhile de pikin no dey chop food we suppose help am to grow, and wen dis Rin don happen for childhood, as de pikin don dey grow up e dey Increase make Dem become obesed and even overweight becos as your body don dey use to no nutriend e de only tin we e fit do na to store fat and to any food we y don chop we be carbohydrate o or we dey starchy e go store am cos no nutriend dey to balance am to make sure say everything we dey work for body dey balance e go make de pikin as e short like dat e go dey add add add some kin weight we no dey healthy an even as e dey grow bcos say in no dey take nutriend dey de e de body e go get um hormonal disorder or somekin malfunction de body metabolism no go dey de as in suppose dey so naim naim naim be de reason why e dey de important make oikin Dem, mama o, papa, anybody suppose de balance their diet as u dey chop carbohydrate dey suppose chop protein chop mineral and salt, chop fat an oil o vegetable vitamin an water, all de six classes of food suppose dey balance everyday especially for oikin we dey we still dey grow bcos na da tin go help their body become strong and dey function well

‎severe asthma and di kind attack wey dem dey see for dat m desease asmai dey get simptoms and na diskyi simctors wey peson go dey experience hin go know say dis attack dem attack asmal attack don deycom and edon e dis one dey sevire di first ting di pesin go dey feel na sevir shortness of breath hin go dey do like say e no dey briet well e go dey gas dey gas dey struggle for air e go dey de dey struggle to breath in no fit, once dat tin don dey happen anybody we dey around am de person suppose know say attack na attack o no be jus um trying to get yourself na attack we dey on de way, de second symptom wen person go observe no say dey um e don dey get asma attack na hushed shoulder as de tin don dey come your shoulder don dey bend make e accommodate air make e no weda e go find air anybody wen dey around go suppose no say dis erain need emergency help, de another one na de person skin colour u go see de person go begin dey change dey look pale like say in wan dry out air no dey na as air no dey enter in lungs again de pesin go dey change colour like say in want oxygen but as oxygen no come na de skin go begin to dey turn to dey turn pale anoda tin symptom we pesin dey see for asma attack na chest pain, de chest go dey pain you you go see de pesin in go hol e chest in go hol am like say in wan fall down infact some of Dem go even fall bcos de pain go dey too much, anoda tin we be symptom of as attack na sweating in go dey sweat even if infection no wear any cloth or in wear simple clothe in go dey sweat bcos de activity we dey happen inside e body go dey bring out de heat, make heat come u go see de hole body go soak even if na very cold wed um weda or na jus cool environment de pesin go dey sweat welwel. Anoda one you go observe be say u go look and see dat dat person don dey loose consciousness e go dey de confused dey turn left dey turn right e dey behave like say e dey loose consciousness e go dey behave like say in don drink sef u go no say dis person don um e Fi be asma attack and if inhaler dey close bcos pipu wen dey get asma attack dey always dey carry their inhaler dey comot especially pipu wen dey get very severe attack so if dis Rin don happen if na dey person um we we Dem dey feel we be ask patient na um dey feel de tin in go jus put hand for inhaler very am out am for inside his mouth dw take de tin every every um tety seconds out put take take am again, if na anida person dey look see how dis pesin dey gasp for air in go jus search in bag or search in pocket to no weda inhaler dey and if e find am na to jus put am inside de person's mouth make he inhale de tin de tin go bring leli relief first before e go take de pesin go hospital.

‎comon problems wey mama and pikin dey face during breast feeding e dey get many problems wey dey folo breastfeeding com and wen dis problem don com out e go make make di pikin no dey fit well e dey even bring about mnutrition and even dey di mama fit dey experience hin own pain so na di problems and de factors wey dey cause am naim we wan tok so, wen e um um dey de de milk mayb mama we give birth shi de mild don take don don don teey before e begin come out maybe dey noo e no drink mayb de stress o of de delivery or maybe na new mom de bress neva begin to dey bring out milk de tin go make there will be no milk for de baby de baby go jus dey de try to bcos in go begin suck na make in no weda in go fit and dey go advise am even de midwife and de doctor dey go advise am make in start bress feeding immediately but as de milk no dey no dey e no dey come out quick quick e go even cos problem for de baby e go make de baby no gain weight in go loose weight wein even in birth weight and e no go gain weight bcos milk no dey comot. Anoda one bcos say de baby go dey drag am e go dey suck to no weda e go comot milk, e go drag de nipple to be sore sometimes e go come crack and begin to dey bleed and de d um mama no go get enough milk for de baby an bcos of dat de baby fi even get problem to lash bcos as in dey suck de tin notin dey come out so in go dey find different places were de tin fit come out from in go even make de baby to dey distracted, anoda problem anoda factor wen fit cos problem na wen de bress don dey disfunction like say wen um de bress in dey in dey infected or e get abscess da one e e e get women we dey get dat kin tin and e go make um milk no come out make baby no drink e go bring stress for mama bring um stress for pikin and if also de mama get yeast infection for breast da one na anoda problem, e go co make de breast milk e go cos de breast milk make in no dey come out bcos say in get infection or bcos say in don clog up at in get abcess for de breast e go make de flow not to dey come out bcos even if u press de tin de tin go pain de mama welwel. Anoda factor wen dey come up be de one wen dey come up na too much milk dey bress dey um maybe na big bress and in don dey too heavy and before u no it de bress don dey pump out milk and if nobody dey e go dey leak milk e go dey make de baby as e dey see de milk e fit even begin dey choke am bcos de for e we de bress milk go dey come rush come out e go even make de baby want choke bcos say de bress don overfull an um an um e don overfull e dey use pressure dey come out and e go discourage de baby make in no make in no want to dey suck again bcos de experience no dey de too good for ram an anoda one b if um anoda factor wen dey also contribute to dis problem be when de infant is not feeding very well wen pikin no dey chop well wen pikin no dey drink breast milk well in never learn how to lash or e jus no never start um e never dey interested in de milk or wen mama still mama get anoda problem we dey make de baby no too dey eat breast milk mayb wen dey don force use de breast milk con give de baby overfeeding wen make de baby make in no wan drink milk again, na all these tins e dey get many problems and e dey get many factors we dey cos we dey being about this problems wen e don come to matters concerning mama and pikin wen e don come to breast feeding.

‎" ten harbs wey dem dey use fourhailein wey get medicinal benefit get different habs wey dey dis world wey dey work manitins but di one wey we go tok about na just e di first one be ash waganda dis one na live wetin e dey do dey many but di popular tin wey I no say e dey do na e dey help to dey reduse stress and um anxiety, e dey also make pipu make Dem sleep well, pipu we get dayabites talk say e dey reduse their dayabites e dey build immunity especially for me we um dey infertile or we wan born or um we get fertility problem, dey de give am men make Dem drink take support their health, dey also talk say e dey good for de heart. de second harb we we wan talk na chamomile dis one Dem dey use am also for stress o but majority na to lower blood sugar um Dem dey use am but some pipu dey use am um for wound wen pesin don injure for e leg dey de use am make de wound no get infected dey de use am make e heal quick quick. de next one be etinaka dis one now dey na um de main tin wen e dey do na to boost immune system, Dem dey use am pipu we get cold o or cough Dem dey use am bcos of say e get dis mint um distin e dey help to boost immune system e dey also help for dis flu um um um problems Dem and and e dey also Dem dey also drink am for antioxidants, now de next one be garlic da one na everybody na baba e dey work everytin e dey boost immunity e dey de dey de use am as anti fungi o as antibiotics even for virus Dem dey use am e jus dey help to dey improve ganaral life, anybody we dey cook Dem dey tell am to chop garlic. de next one na ginger which be dsame tin, dis one dey lower becos say e get mint e dey mint so so e dey hot welwel e dey even help for um congestion o e dey release blood pressure e dey reduse um even cholesterol and e dey boost immunity. Anoda one we dey talk na ginko dis one na e dey help to dey improve blood circulation pipu we dey get cloth or pipu we get stroke e dey help dem make de blood dey flow back to dat place um Dem dey use am an also pipu we get eye problems Dem say dat if Dem drink ginko ginko de tin dey improve de eye problem. Anoda one we even dey polular na ginseng, dis one dey de use am welwel for boosting immunity and also na for dayabites pipu we dey dayabetic Dem dey take am make de tin reduse their blood sugar. de next one na lavenda dis lavenda na leaf e dey work wonders even all dis medicine as dey don as dey don give medicine dey de some of Dem dey add lavenda make de tin help to reduse pain bcos na big pain relli relieving harb e be ‎and dey de even dey use am for antiseptic mayb Dem dey use am clean clean wound e dey comot jedijedi um or bacteria wen dey around de wound e dey help de wound to heal. Anoda one wen even dey work wonders na sent johnswot dis one wetin in dey do na mayb pipu wen dey feel moodswing o, dey de dipress dey de panic pipu we dey get hyper activity dis one if dey take am e dey calm down their nerves e dey calm nerves welwel. de next one na tumeric da one u dey chop am we dey use am cook many tins but dis herb um um plant e dey work wonders we dey use am for heart problems we dey use am for any dizes we don teey for body e dey use am wen de person don bigin to dey chop tumeric e dey help to dey bigin to dey clear any um any dizes we don teey and even joint pain o improve mental health um mental ability de tin dey also help to improve de body genaral body health, all dis herbs and na God make Dem keep make man dey use am dey um um maintain Im body and Im mind"

‎as pesin wey dey give home care for a a sick person or person wey dey recover especially peson wey get a viral infection o infection like covid 19 wey fit spread tru di air e dey very important make you know some cer ten tins as di homecare giver or as di persin wey dey take look afta di di sick pesin e dey dey very important to up your higen to increase am make e no make e e dey beyond de normal naim be say u go dey wash your hand wit soap and water steady every twenty seconds you go dey wash make u no carry de tin spread or give yourself anoda one be if you even get hand sanitizer u fit use hand sanitizer all de time bcos e dey de very important bcos as u dey touch de person infact wen u suppose dey do distin u go look as after u don touch de person we dey ill or touch wetin Dem use or touch tins wen dey around dat person u suppose go wash hand immediately dey no go even tell u make u go u suppose no say um um de caregiver wash Im hand. Anoda one be if u wan prepare de person food u go wash hand before you prepare make u no dey increase de pesin sickness and wen de u don finish prepare time um make u carry de food go give de person u go wash hand kwa bcos say de vi na air in bcos airborne dizes dey de quick spread infact e no take anytin make air make air reach even de contact go even increase de tin pass so before per bigin eat chop food e suppose go wash e hand with soap or use sanitizer if say water no dey close. And anoda tin be say wen u don go toilet wash hand bcos immune system need to be strong no be wen u don um um your hygiene no even dey high u come dey even dey expose to person we dey sick de tin go weigh de body down. Anoda tin de pesin go also take note na to make sure say de tin we de sick person dey use dey separate from de tins we every other pesin dey use and wen de d caregiver himself dey use sometin like plate wen in dey use or cup or even eating spoon fork or nife wen de person use chop tins we dey like towel o or de bed cover we I'm use for dat person we dey sick I'm suppose separate am from oda pipu own na only dat sick pesin go dey use am until wen I'm recover and wen e wan wash e go no say na sis sick pesin dis pesin we dey sick naim use am so in no go go mix am up wit oda pipu own wen in wan wash no in go use still soap and water if e get disinfectant take wash de cups de spoon de tin wen de person use chop and de towel and de d bedsheet wen de person use o in still fit use soap and water soap am with hot water anden still us um disinfectant to wash de tin out na da way u go prevent de spread an also increase in in increase de chances of de pesin getting um better‎as pesin wey dey give home care for a a sick person or person wey dey recover especially peson wey get a viral infection o infection like covid 19 wey fit spread tru di air e dey very important make you know some cer ten tins as di homecare giver or as di persin wey dey take look afta di di sick pesin e dey dey very important to up your higen to increase am make e no make e e dey beyond de normal naim be say u go dey wash your hand wit soap and water steady every twenty seconds you go dey wash make u no carry de tin spread or give yourself anoda one be if you even get hand sanitizer u fit use hand sanitizer all de time bcos e dey de very important bcos as u dey touch de person infact wen u suppose dey do distin u go look as after u don touch de person we dey ill or touch wetin Dem use or touch tins wen dey around dat person u suppose go wash hand immediately dey no go even tell u make u go u suppose no say um um de caregiver wash Im hand. Anoda one be if u wan prepare de person food u go wash hand before you prepare make u no dey increase de pesin sickness and wen de u don finish prepare time um make u carry de food go give de person u go wash hand kwa bcos say de vi na air in bcos airborne dizes dey de quick spread infact e no take anytin make air make air reach even de contact go even increase de tin pass so before per bigin eat chop food e suppose go wash e hand with soap or use sanitizer if say water no dey close. And anoda tin be say wen u don go toilet wash hand bcos immune system need to be strong no be wen u don um um your hygiene no even dey high u come dey even dey expose to person we dey sick de tin go weigh de body down. Anoda tin de pesin go also take note na to make sure say de tin we de sick person dey use dey separate from de tins we every other pesin dey use and wen de d caregiver himself dey use sometin like plate wen in dey use or cup or even eating spoon fork or nife wen de person use chop tins we dey like towel o or de bed cover we I'm use for dat person we dey sick I'm suppose separate am from oda pipu own na only dat sick pesin go dey use am until wen I'm recover and wen e wan wash e go no say na sis sick pesin dis pesin we dey sick naim use am so in no go go mix am up wit oda pipu own wen in wan wash no in go use still soap and water if e get disinfectant take wash de cups de spoon de tin wen de person use chop and de towel and de d bedsheet wen de person use o in still fit use soap and water soap am with hot water anden still us um disinfectant to wash de tin out na da way u go prevent de spread an also increase in in increase de chances of de pesin getting um better

‎"wetin quality assurance scare go bring for women wen pesin don get belle or when persin don carryi belle e dey dey very important make e go register for antinata an no be only to to go register for di antinata di antinata care wey di woman go receve suppose get qualities suppose get high standar becos na dat qualiti care go make sure say both de mama and de oikin Dem go dey alright go dey kakaraka dis quality national care wetin e go bring dey plenty, de first tin be say e go encourage women make Dem dey seek um skilled care for wen Dem wan put to bed, u no say women we dey village bcos Dem no Dem never no de difference between um um home make Dem born for house or weda Dem go go hospitu dey don look de tin say na still dsame tin or maybe dey don hear say nothing true come out of de hospitu but wen dey don come see dat um de hospitu pipu or de health center wen dey their environment dey provide quality antinatal care, as pipu register dey come for antinatal de informat dey give Dem even de care de n medicine we Dem dey give Dem de tin get quality and Dem don keep face like say Dem go fit take care of um women even to put to bed dat tin go encourage women Dem make Dem go register for dat antinatal bcos dey don see small tin say ah dis one na quality odawise dey go jus stay house siddon for house call healer um um de midwife in quote o bcos does one no be professional but dey don dey deliver dey don dey deliver pipu pikin for house so many women wen dey dat condition dey go jus book de healer to come comot de baby wen time don come but if dey don see say look say say dat de quality health dat de health center wen dey around dem or wen dey close to Dem naim dey give dem beta beta correct care, Dem go jus e go encourage Dem and dey go go register bigin um folo ‎Wetin dem dey talk for dat side, Anoda tin we quality antinatal care dey reduse be say e dey reduse still birth becos de antinatal care no be after u born na before u born as pesin don carry belle ba to go there dey go look you dey get tins we Dem dey um um use check pesin stomach check weda de baby dey ok, check de position of de baby check de head check weda everytin dey as e um suppose dey weda everytin dey normal and even de woman Dem dey mesure bp check her blood level check weda she even gets sugar or e dey high dat quality care we Dem go go e woman e go prevent bad tin like wen um make baby come die for wumb before de time wen e suppose even deliver so na dat tin quality health um antinatal care go bring give de woman e go reduse stillbirth and she don no say she don already see how Dem dey check everytin so even if problem don look like say pikin don dey loose oxygen o or pikin don dey loose heart beat becos Dem dey check am anytime u come for antinatal Dem dey check am lis ten anytime u come for antinatal Dem go check baby weight to no weda baby dey baby dey um e dey grow as in suppose to grow, know weda de heart beat dey normal, anyone we Dem don look say ah dis one dey give concern immediately dey go handle de tin handle de complication sometimes na there Dem go even comot de baby wen de time never reach bcos both de mama life and de baby life de at risk, Dem go now carry de baby put for incubator there come mature, na dis kin quality antinatal care naim dey reduse mortality rate for children children no go babies no go die inside belle na stillbirth Dem dey call dat one dey no go die and even if any complication con come out as de wom dey give Dem put to bed dey get dey get tins dey get de equipments dey even get professionals we go we dey ground we go jus handle de matter. de next tin we quality antinal care dey being be say e dey help take care of women based on counselling tins because some um as e don as um pesin carry belle and e go hospitu Dem dey do hiv test, Dem go do malaria test Dem go do tb tubacolosis test Dem go check for infection no weda u get any of distin any one wey pesin get Dem go no how to handle de person even treat de pesin as um pregnant woman no be jus as ordinary person dat kind care and as e dey go dey collect medicine dey de also dey give counselling dey also dey give informat wetin u suppose so wetin u no suppose do, if u dey feel onkin onekin quickly rich come we go no wetin we suppose do dat tin go make woman make e sound make e strong even wen de time for delivery come in go jus jeje go deliver still dey take in medicine, na dat kin quality care naim um um um de quality antinatal care naim dey nessessary for eveywere ey human being dey and de tin be say e e suppose dey available for every woman na every woman right make in get access to quality care na de government and even de state weda state o and federal and de local government dey suppose make sure say every nook and cranny every city weda in dey inside town or inside village dey get this quantity antinal care make um um pregnant experience no come dey like one bad tin person dey dread make pregnancy jus dey freewereee like every oda condition we dey get um quality care"

‎ ten reason why blood donation dey very important blood donation na wetin everibodi don no say na wel pesin e um wen pesin go to hospital or to maybe blood bank say e want give him blood dey go na use big needle to put for e hand com use blood bag collect um pint of blood e dey dey very important bcos e get many reason why blood donation dey dey important na wetin we wan yan, dey first one be donating blood, na life u go save becos person we need blood naim be say before person we no dey ok need blood naim be say na die e dey na die dat person dey na dat blood go bring am back to life and e no get anytin any help or anytin wen person go do in dis life wen pass to save life dat one na de highest tin wen pesin go do and na for blood donation. Da one na de first reason de second reason be say e get many pipu we get different diseases a or different condition and na only blood we dey de change for dia body or we Dem dey put for dia body naim go keep Dem alive so u see how blood donation dey very important for dis pipu bcos if blood no dey or nobody come donate blood or dey jus go hospitu dey talk say blood no de, does pipu na die Dem dey bcos dey go need blood steady to take dey alive de number tree reason be dat wen person dey donate blood pesin we dey donate blood steady steady e go make de pesin to dey more healthy, why bcos as your body dey comot blood as e dey comot blood for body your cells we dey inside go begin ginger de bone marrow or de organs abi tissues we dey produce blood inside say blood don short for your body e go make e go make your body to be having fresh fresh blood steady becos na blood um red blood cells na one twenty days we dey get to stay before u no it as Dem don reach dat one twenty days dey body go fine ways comot de old ones so imagine say pesin now for e body na only fresh fresh blood naim be say all de disease o yamayama de pesin no go um e go hard make de person sick bcos say de blood dey de fresh dey de and fresh blood dey de more active Dan de old one. Number four reason be say na blood supply no dey last too long Dan de old one and becos say as pipu mayb pesin wen don dey for for accident dey jus come an dey go need blood blood no dey last for blood bank bcos pipu dey need am so na dat na dat donation go make we de bank dey full as pipu dey need blood weda dey need am or dey no need am dey go put am for de fridge we dey blood bank as any condition we come out blood don ready in don dey so da one dey very important make pipu dey donate blood. Number five reason we dey de very important make dey make um um pipu dey donate blood be say for Nigeria, we get many conditions wen go require blood sometin like sickle cell e get pipu wen as Dem dey grow once in a while dey de go go hospitu make Dem put blood for dia body change am bcos u no as sickle cell be na na dia blood son sickle so dia body go dey remove am dey destroy am so does pipu no dey too dey healthy naim be say dey really need blood. Number Sis be say e get oda part of blood wen some pipu dey need u no say blood get de red blood cells e get white blood cells e get platelets e get plasma e get pipu we no be de whole blood dey need wetin dey need maybe na clothing factor we dey blood bcos say as dey born Dem dey get um one dizez example like hemofilia dey get dat kin dizez we we um we dey lack clothing factor so even if de wound now dia blood no go fit cloth dat means dat wound no go give Dem um blood go jus dey comot so does pipu go need dat blood product make dem um we dey de normal. Number seven be say during child birth Dem dey many women some women dey experience low um even um when dey carry belle dia piss dia blood level dey de low so I go tell Dem before I give birth Dem go um u gat tu I'm being blood keep bcos say u know as person dey born blood dey comot for Im body and e get pipu own we dia own na heavy heavy flow we dey come out den dey bleed welwel na da blood we dey already dey ground naim dey go take resuscitate Dem naim dey go take um save dia life. de number eight reason we blood we make um blood donation to dey de important be dat blood transfusion be dey um um for pesin we wan go for surgery dey go dey always need blood transfusion, dey go dey carry blood bags keep fest for dat pesin weda dey later use all of Dem or not but wen dey de do surgery as dey don cut open de person, de person go bleed in go bleed so e don depend now how many um blood we in loose naim go determine how many pints of blood we Dem go give de pesin an na blood we Dem donate naim Dem go use. de number nine reason be say regular blood donation e dey save life for treatment we be wetin person don inherit e dey get some kin um um blood e dey get some pipu we get de one wen wi dey call polycythemia era da one dia body dey produce blood too much dia body dey produce blood na maybe Dem don inherit am from dia parents so e um go make every um de tissue and de cells we dey um we produce blood dey e jus get how Dem take dey produce blood sharp sharp any time we u see does pipu Dem dey get full blood so dey need to um make Dem dey um dey remove de blood so de tin no go too much con con begin to dey cos problem, now da for does pipu dey suppose dey donate blood steady. de last reason wen we go talk na um giving blood um um um dey get it's own benefit bcos um u no say blood dey carry many tins e dey carry nutriends o e dey carry oxygen e dey carry many nutrients we de body need an pipu we dey um pipu we need dat tin as dey give Dem fresh blood as de tin enter e go even help your own body e go help your own blood fight wetin dey inside come make an clean come even reduce some yamayama we dey de inside de body so na all dis reason de make blood donation to dey de very important

‎common simtoms wey dey wia persin fit see for tubaclosis tobaculoses na disease wey dey aiburn and na bacteria wey dem dey call miko bacterum tobaklosis na hin dey cause dis desease and becos say e dey aiborn e dey dey easy make a pesin a a contact di tin if say in im imunity com dey somehow or immunity dey low or in never dey vaccinated um in fit dey exposed to de tin come car carry am but e dey e get somekin tins wen u dey observe some kin sumptuous we u go see for your body u go no say ah dis one don dey look like tb o and does tins naim I wan talk so. de fest tin we u go observe say u go dey coff de coff go carry blood come bcos as u dey coff tb na na na [um[ bacteria e don go to de lungs dey go dey even bigin dey iinjure de lungs so as pesin dey coff bcos coff na your body immune response so u go begin dey coff so de body go no weda to comot dat tin wen dey inside but as in de coff dat tin bcos say e don dey injure de lungs blood go follo come out as pesin coff out and in come see say blood dey e suppose no say dis one follo for um um signs wen dey follo TB or tobacco is. de second sign be say de person go begin to dey um feel fever as in de body temperature go come high e go just high your body go jus high apart from saying maybe u no dey feel any other tin but you body go hot e go hi um de temperature your body temperature go high welwel naim be say mayb u go begin suspect say mayb na tb. de number tree tin we pesin go see be say in go get chest pain de chest go dey pain am bcos da kin coff no be small coff na strong an e dey come steady e dey com sevier so e go begin make de person cheat to dey pain am and go dey give am discomfort. Anida symptom we pesin go see if na tb na chills de kin cold we u go dey feel even if say sum dey sun dey very high u go dey feel dat chill like u go dey shiver naim be say dis one follow for um TB. de next time we u go also observe say dis coff no be de one we u go jus coff say mayb for one week or two weeks e go stop TB coff dey teey, u go coff for long and wen u don dey cof for um da kin persis ten t coff e dey we don last for more Dan two weeks don dey go tree weeks one month, no say e fit be TB, go check. de next um symptom we dey follo for TB be tiredness pesin go Taya all de time e don taya e Fi no even raise hand waka from here to here in don dey pant so tiredness kwa dey follow fo signs we TB dey bring and de last one or de next on be night sweat u go dey sweat de kin sweat we be say even if heavy rain dey fall everywhere cold, u go dey sweat heat and de d sweat no be small one o e dey de excessive naim be say u no dey normal again dat one na sign of TB. Den de last one na weight lost as de pesin dey coff pesin wen u know how e dey as u look am mayb say one month or two mont person don slim down in don go down no say an no be say in dey find in dey find shape o e dey um watch e weight no na dat TB dey cos dat weight loss as u don see sis sign so as u don even see two or three of dis signs we I tok to your um pesin mind suppose dey tink say ah dis Rin fit be TB make in go ospitu make dey run am test check say weda na tb and begin to dey treat am